Ndabona mw'ishure abanyeshuri bigiramwo harimwo intebe ziticayeko abanyeshuri n'ikibaho canditseko ,hariho n'ibipapuro hasi mw'ishuri kw'isima.

Mbona igishushanyo kiriko indome nyinshi nibaza yuko arico abanyeshuri bakoresha mu kwiga harimwo amabara atandukanye umuhondo ,ubururu.

Mbona icumba, abanyeshuri bigiramwo cane cane bakora ubushakashatsi nk'abiga ivy'ubuvuzi, ego.

Ndabona mu nzu harimwo akabati karimwo ibitabo vy'abanyeshuri. Ni ibitabo vy'abanyeshuri, harimwo ibitabo binini, harimwo bitoya, ndabona n'igishusho ca Bikira Mariya kimanitse kuri ako kabati.

mbona ipoto umengo ni ahantu mu kibuga hakikijwe n'ibiti, hari amamodoka, hariho intebe zo kwicaraho n'utuntu tumeze nk'ingazi.

mbona ahantu mw'ishuri harimwo utumeza dutoya n'udutebe dutoduto naho abana abana bigira harimo n'ibishushanyo n'udutabo.

Ndabona ibikoresho bitandukanye nokwita ko ari nk'ibikoresho vy'ishuri, harimwo amakaye, amakaramu, udukoresho bakoresha mu guterana nk'ibiharuro ego.

Mbona inzu yubakishije amatafari, handitseko ibiro vya deregiteri, imbere yaho hariho intebe yo kwicarako.

Ndabona abanyeshuri bari mbere y'ishuri bahetse n'amasakoshi abahungu n'abanyeshuri b'abahungu bari mbere y'ishuri bahetse n'amasakoshi babiri bambaye impututsi ishuri.

Ndabona, imodoka ihagaze, imbere, imodoka zibiri, imwe yegereye inzu iyindi iri mbere y'inzu, n'izubaaa

Mbona abagabo b'abubatsi, bahagaze imbere y'inzu iriko irubakwa, itarahera kubakwa, ego nibo mbona iyunzu bigaragara ko ikiriko irubakwa.